Omwana alabika nga wa buwala atunda ennyaanya atembeeya nnyaanya era ng'alina wano akapapula ak'ensimbi za Uganda enkumi bbiri z'alabika okuba nga z'atunze mu nnyaanya. Ennyaanya ziri mu buveera zipimiddwa bulungi naye ng'alabika musanyufu bulungi. Hee, ekibbo ky'ennyaanya kiri ku ttaka naye ng'ayina ennyaanya endala z'asitudde mu mukono gwe ogwa ddyo.

Nnengera enjuki mu bungi, ziri wano nga kirabika aa za zaafudde oluvannyuma lw'okuwakulwa omubisi gwazo gye zaabadde.

Nnengera ezzike nga lirinnye waggulu ku kati ku katabi k'omuti nga lirabika lirina bye linoonya bya kulya naye ng'akati kalabika katono kanafunafu nnengera n'amakoola agawerako eeh lirabika liri mu kibira.

Ndaba omukyala ali mu busuuti ng'asibye n'ekitambaala kya bbululu ku mutwe. Alina wano enkota z'amatooke mu maaso ge alabika alinda baguzi ate ebbali wali waliwo obwana, akamu tekali na mu ssaati, n'obugaali kw'ossa akatale akatunda ebintu ebitali bimu ng'ennyaanya, obutungulu n'ebirala nga kali mu muti wano omunene, waliwo n'abaami; omu atudde, omu ayimiridde naye emabega eri waliyo n'ennyumba ezitali zimu.

Nnengera engeri ya ennyanja entonotono nga yeetooloddwa omuddo ogulabika obulungi tewali muntu yenna alabwako wabula eri ebunaayira eriyo ensozi ate n'eggulu ebire tubiraba ebyeru n'ebya bbululu.

Nnengera eryato nga liri ku mazzi liseeyeeya naye nga wano liriraanye olubalama kubanga nnengerawo engeri y'obutiititi naye ng'eryato kitisseeko ebintu eby'enjawulo okuli n'emmotoka, hee.

Aah, nnengera enjuki, ah entonotono ziri wano nga zirabika ziri mu nnyumba yaayo era nga zirabika zeekolamu mulimu ziri mu kukola mubisi gwazo ogw'enjuki. Ebitulituli omubeera ebyana by'enjuki ebito biibino birabwako wano.

Nnengera ebiswa bibiri ekinene n'ekitono biri wano ku ttale waliwo emiti egiwerako kw'ossa omuddoddo nnengerayo n'akakubo wali naye nga tewali muntu alabikako wano.

Nnengera enkima nga ereze omwana gwayo. Omwana gwayo gutunudde eno gwekaliriza amaaso nga enkima eno enkulu etudde waggulu ku ttabi ly'omuti.

Ndaba obumuli obulabika obulungi mu langi eya kakobe nga buliko n'enjuki yiino erina akamuli akamu k'eguddeko ng'enoonyaamu by'ekolamu omubisi.

Tulaba ekibira kya kalittunsi, ekisaakaatidde obulungi naye ng'akyali muto, naye tulengeramu n'obukubo obutono bubiri, akamu kayita oludda luno akalala oludda luli.

Ndaba ssekkokko eziwerako naye nga ziri mu katimba mwe bazirundira katimba waggulu kaaserekebwa ssubi era ng'okwetooloola awo aaa eriyo n'aa n'akasikosiko kuba nnengera emiti nee n'obuddoddo.

Nengera ennyanja nga budde bwa kiro, omwezi gugikubyemu. Wabula nga waliwo n'abaami babiri nga balabika bayina aah obuti bwe bakutte okuli amalabo nga baagala kwevubira ku byennyanja.

Nnengera omuvubuka ng'alina by'alengezza kirabika nga mutebeeyi alina by'agenda atunda nga bibala, ebirala abitadde ku kibegabega nga birengejja eno mu mugongo. Okumpi awo alina emmotoka gy'agenda okuyitako kw'ossa n'eppikipiki eyolekedde eno gy'ava. Ali mu kasaati ka musalankwawa.

Uh nnengera omwami ng'alabika mulambuzi ali wano ayimiridde ku mmotoka era ey'abalambuzi ng'abatadde akamwenyumwenyu ku matama wabula nga mu bulago ayambalidde ekyuma ekikuba ebifaananyi kiyite kkamera naye nga kirabika ali eyo ku ttale oba mu kkuumiro ly'ebisolo.

Ndaba ebizimbe wano nga biriko amaduuka. Amaduuka nnengerawo agatunda sooda. Waliwo ebidomola bya butto n'ebintuntu ebirala bingi. Waggulu eri nnengerayo emmotoka esimbye mu maaso g'edduuka, nga kirabika ngeri ya kibuga. Ndabawo n'eppikipiki wano kw'ossa obugaali bumaanyi ga kifuba.

Nnengera enjuki, enjuki ng'ebuuka mu bbanga ng'erabika egenda kugwa ku bimuli. Ebimuli wano birabika bulungi mu langi eza kyenvu n'emmyufu kw'ossa kakobe.

Ndaba eggana ly'ente ente nga zirabika nnansi za wano ziyina obuyembe bumpimpi ziri mu mabala ag'enjawulo kw'ossa langi omuli enzirugavu, eza kikuusikuusi, enjeru emmyufu n'endala emabega eri waliyo abalaalo abalabika nga be bazirunda nga bajja bazivaako mabega ziri mu kkubo lya ttaka.

Nnengera ekibinja ky'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abajja badduka nga boolekedde eno gye tuli. Abaana bano simanyi kibasanyusizza naye ng'eri gye bava, balabika bava mu ngeri bayina akakubo mwe babadde bayita naye nga kalimu engeri y'enzikiza.

Nnengera amazzi nga galina olwazi mwe gava okuyiika eno wansi mu ngeri ey'ebiyiriro. Eno gye gayiika walaga nti miti era nga waliwo obuwanvu bwa maanyi okuva waggulu eno okutuuka eri wansi gye gayiika. Wabula, eno yennyini gye gava nnengerayo omuntu ali mu byambalo ebya kyenvu atambula ng'alabika Muzungu.

Nnengera abantu abawerako ng'abasinga bakyeruppe beetoolodde emmeeza erabika obulungi nga nnene naye nga bonna balina ebyuma bi kalimagezi ziyite laputoopu mu maaso gaabwe era nga bonna beekaliriza amaaso ku byuma bino. Bali mu kizimbe kirabika bulungi wano.

Lino zzike. Ddene bulungi era nga litunudde bulungi lyekaliriza. Eee lirabika kkulu bulungi okusinziira ku ndabika mu maaso n'omukono gwalyo okuli engalo aaa ngalo zirabika zonna zijjudde enkanyanya.

Nnengera ennyanja naye nga budde bwa kiro ndowooza, ndabawo abaami babiri nga bawanise obuti, kirabika nga kuliko amalobo nga baagala kuvuba.

Uh nnengera amasiro era nga galabika bulungi essubi erisereke obulungi n'akasolya era nga ne mu luggya lwago wano ekyererezi kirabika bulungi kuliko oluyinjayinja temuli muddo.

Ndaba enseenene eziwerera ddala ez'ebika eby'enjawulo nga ziteereddwa mu ntamu era nga kirabika zirinze kusiika.

Ah nnengera omuliro oguli mu kusenkenya ekibira era nga nnengera omukka muyitirivu mu miti kyokka nga gudduka gujja eno eno gye gutannatuuka eriyo omuddoddo ogulabika nga mukalu naye nga ggwo tegunnakwata muliro.

Nnengera abaana abawerako abato bali mu myaka mukaaga musanvu munaana mwenda abalenzi n'abawala abamu nga basanyufu abalala nga banyiivu, eh kuliko n'ababiri abawanise obugalo obulaga nti basanyuse.

Nnengera omukyala ali mu nnimiro ng'alina by'akola wabula aweese omwana omwana ono alabika nga yeebase omukyala ono mukulukulu naye nga asibye ekitambaala ku mutwe.

Ekifaananyi kino kirabikiramu obutambaala obw'enjawulo nga buzingiddwa era buli mu langi ez'enjawulo. Ku langi zino kuliko emmyufu, enzirugavu, eya kitaka, eya kacungwa, eya bbululu era kuliko obuweta obuteereddwako.

Nnengera omukyala wano ng'ali ku mudaala gwe ogutunda emmere ali bulungi mu gaalubindi ze ng'era atadde ekitambaala ku mutwe yeesibye leesu era nga mu bintu by'atunda ebingi mwe muli ennyaanya, nnakati, kkaloti uh mukene n'ebintu ebirala bingi naye ng'eri ebbali nnengerayo banne abalala abatunda nga kirabika katale kanene.

Nnengera eggaali y'omukka eteredde ku luguudo lwayo ng'erabika nkaddekadde. Hee, ekitwe kyayo kiri mu langi okuli kyenvu n'emmyufu naye ng'eriko olukoloddoli lw'ekyana oluwanvu ddala.

Nnengera omwami ali mu ttaawo eryeru, ng'alina ennyama gy'ayokya wano nga yeeyambisa ekyoto ekizungu. Emabega eri eriyo abantu abatalabika bulungi, naye nga nabo abamu bali mu mataawo meeru, ndowooza era nabo nga bali ku mulimu gwe gumu gwa kuteekateeka byakulya.

Ndaba entugga eh ziri bbiri naye ng'emu erabika bulungi wano endala erabikako katono wabbali wali nga ziri mu kkuumiro lyazo nnengera obutiititi obumpi kw'ossa omuddo ogulabika ng'ogumu gukazeekaze olw'omusana naye ng'entugga emu eno erabika etambula.

Ndaba ebisiige ebiraga obuwangwa bwaffe wano obw'enjawulo era ng'ebibu ebisiige byonna biwandiikiddwako amannya g'amawanga ago, gamba nga Abakalamoja, Abacholi, Abasamya, Naye ng'ebi ebisiige bino biri mu ngeri ng'amayembe, abantu n'ebintu ebirala nga biri wano biri ku ngeri eringa mmeeza.

Aaha eno nnyanja naye ng'erabika eriko engeri y'amayengo wabula wano ndabawo engeri y'akazinga akatonotono ng'ate kaliko ekiswa. Ku kiswa waggulu nno kwe kuyimiridde omwami ng'asinzidde waggulu eyo ne ng'ali mu kwekkaanya ennyanja.

Nnengera ebiseege wano, abiseege biri ku kisenge baasiiga ebivuga ebya wano eby'ekinnansi nnengeramu entongooli mulimu adungu mulimu n'ebifaananyi gamba nga eby'abakyala era ng'omukyala omu yasiigibwa nga kyenkana ali bukunya.

Aa ndaba omwami n'omukyala abatudde nga balina eŋŋoma ze bakuba omukyala ali mu mujoozi mweru n'omusajja ali mu ssaati njeru erimu obukuubokuubo naye nga wano okubaliraana waliwo abantu abayimiridde nga balabika bali mu kuzina.

Akatundu kano ka nkulungo ya luguudo. Nnengera ebizimbe, nnengera ebipande, nnengera pikipiki okuli omwami aweese omusaabaze, waliwo ekibumbe kiri mu ngeri ya zzike n'ebintu ebirala bingi. Waliwo ebipande by'abeesimbyewo n'ebikondo ebiriko ebitaala by'amasannyalaze.

Ah nnengera embuzi. Embuzi zino ziri ttaano. Naye nga zirabika zirina kye zeekengedde. Ate nga zirabika mbuzi nzungu okusinziira ku ndabika yaazo. Ziri ku ttale kuba ndaba omuddo n'obutiititi obwa kiragala.

Ndaba omuliro nga gulabika gusenkenya ekisaalu. Gulabikira ddala mu langi zaagwo emmyufu enkambwe. Era tulaba ng'eri yonna gye guva ekibangirizi ekinene guzze gukisenkenya. Wabula nga wano tulaba gulina ekitundu kye gutannaba kulya era nga kyo kikyalimu n'omuddo ogumu nga gulimu n'olwa kiragalalagala.

Nnengera ekinyonyi ekiyitibwa ennyange nga kibuuse mu bbanga ebiwawaatiro byakyo birabikira ddala bulungi nga kirabika kiyigga kyakulya akamwa kaakyo aka kyenvu kw'ossa amagulu amaddugavu birabikira ddala bulungi.

Ah enseenene zino zimaze bulungi okukongolwa ne zituumwa entuumu wano era ng'ekiddako kirabika bateekateeka kuzisiika zirimu ebika eby'enjawulo ne langi za gamba nga eza kiragala n'ezo eza kikuusikuusi.

Ndaba omwami omwami mutunzi wa kyalaani era ali ku mirimu gye akakkalabya alabika aliko akamwenyumwenyu ku matama atunudde eno ebbali awo waliwo ebisawosawo nga kirabika mwe muli engoye ze z'atunga ate oluusi o oluuyi olulala eriyo amabaafu.

Essowaani okuli enva z'ennyama kw'ossa emmere endala ndaba ng'omuceere kuliko n'enva endiirwa ziringa emboga nga bisiike bulungi era bisikiriza okulya.

Nnengera ennimiro enteeketeeke obulungi ng'erimu n'obukubo obuyitamu naye ebbali waayo nnengera emiti emiwanvu ate eri ebunaayira nnengera olufu oluli ku nsozi ezeetooloddewo.

Nnengera abakyala abambadde mu ngeri yaffe ey'ekinnansi ekiddugavu wano nga beesuulidde embira mu bulago ne ku mitwe gyabwe ate ng'omu ku bo wuuno aweese omwana era ng'amegeredde. Kuliko abawala n'abakyala abakulu.

Oluguudo lwa mwasanjala nga luliko emmotoka eziwerako eeh zitambula kw'ossa ebidduka ebirala nga ppikippiki ebbali wano waliwo n'abantu abatambula ebbali w'ekkubo kw'ossa abalala abalina bye batunda nnengerawo ne manvuuli nnengera n'ebizimbe bingi ebya kkalina waliwo akeetalo n'era n'oluguudo luliko ebitaala ebikondo by'ebitaala ebimulisa ekiro.

Nnengera ebimuli ebinyiridde obulungi nga biri mu langi enjeru n'eza kakobe nga biri ku ttale.

Nnengera enjuki nga eri mu langi eya kyenvu naye ng'egudde ku kimuli wano, nakyo kiri mu langi ya kyenvu ne kakobe.

Nnengera ekibumbe ngeri ya ddole eeh nga kiri wano mu nsiko we kiteereddwa kiri mu nkula ya mbwa kirekeddwa awo ttayo.

Nnengera essinzizo nga lya bannaffe abagoberezi ba Kristo, nga lyazimbibwa bulungi era ne liserekebwa n'ettegula nga lirabika ly'essinzizo lutikko e Namirembe. Lyetooloddwa emiti egy'ebinazi.

Aaa ndaba ennyanja ng'erimu ebisolo ebiyitibwa envubu ziwerako naye nga zirabwako migongo na mitwe byokka. Okuziriraana awo waliwo abaami bali ku kaato ak'enkasi babiri era omu akutte omuggo ate omulala ayimiridde buyimirizi mu kaato ali mu kapale akeeru bali ku nnyanja beeya

Nnengera enjuki ebuuka nga bw'egwa ku bimuli. Ebimuli bino birabika bulungi mu langi zaabyo eza kakobe ne kyenvunvu omutonotono.

Nnengera embaata eri ku mazzi era ze zino embaata ezibeera ku mazzi ng'eyimiridde terina ky'ekola. Langi gye ndabako nzirugavu naye ng'ennyanja erabikira ddala ng'eteese bulungi. Wabula nga wano embaata w'eyimiridde waliwo engeri y'ekitiititi nga kirabika kiri ku kazinga kano oba ku mwalo wano embaata w'eri.

Nnengera abantu abaami n'abakyala kw'ossa abaana nga bali mu lunyiriri okwefunira ku mazzi wano era amazzi ago nga gaazimbirwa wano ku kayumba ebidomola babisimbye ennyiriri ate eri akayumba kaliraanye ennyumba endala ezisulwamu.

Nnengera obutiititi obumpimpi naye nga bulabika budde bwa kiro okusinziira ku ndabika yaabwo ng'erabika eriyo oluwewowewo eeh olukunta.

Nnengera ebizimbe nga lirabika ssomero amabaati gaaserekwa bulungi mu langi emmyukirivu era nga waliwo n'obuddo obutoototo kw'ossa obutiititi obuwanvu n'obumpi kifo kirabika bulungi.